Majan ma kipito ipoto matye i wi cere ilain potone tye madit adada ibute nyo murumu poto watye ki bunga yen

Moo kic ki larubbe kiketo tye icwan matar ma tye iwi meja ma obedo apol apol.

Dako kacel ki latin gitye idog pii tap ka lwoko cinggi ki pii ma ti ka mol ki idog tap

Dano madwong ma tye idi gudi mukene tye ma gubone ki latambara gitye iwi motoka mukene gitye ka wot iteng gudi.

Dyangi matino ki madongo ki ma tunge boco ki tunge cego gitye ka wot idye yo Kun ceng tye ka menyo kumgi

Rii gin adek ma kala komgi tar bok gitye idi lum idibar camgi.

Mon ki co tye icuk ite tipo ka cato wit cam mapatpat macalo layata, gwana, nyanya ki pot dek.

Bulu ma awobi obedo abeda i kom kun tye ka tic ki nyonyo pa munu ma romo timo lakwany lanya lapok lamed ki dong tiyo tic ma in iwaco ni gutim ki dong cim bene tye ka ngete cim cing.